Abanyeshure bane bari kw' ishuri hari n'uwundi agira gatanu ari ku ruvuma. Impande yabo hari ivyatsi v'yurwatsi rubisi, hakaba n' ibiti biri hirya y'ishuri ryabo. Ishuri ryabo risakajwe n'amatigura. Abo bana bambaye impuzu zera n'iza kaki.

Urushengero hejuru rufise umusaraba hama batatu kura n'impome z'itafari hari igazo hakaba n'ibarabara ku ruhande ririmwo umwana yambaye ipantaro n'ishati ya iniforume ariko aratambuka yambaye ikamambiri za jone.

Akabadi gasana sokora kigamiya uruhome rw'amatafari asi harisimwa hakaba n'igitunga kirimwo impapuro kaba kuri rwa ruhome ikibaho icanitseko kilimesi kakabadi kamanitseko karindiriye.

Ukuboko k'umuntu ariko aracapa ibintu ariko arabona munyabwonko ir'imbere yiwe, nyabwonko yariko yerekana ifoto irimwo inzu, ibiti n'uruzitiro. Inyuma y'iyo nyabwonko hariyo umuntu yambaye agapira kera yifashe ku matama.